Wolqqama xoosa keettan xoosa qaala siyanawu woykko xoosa woosanawu yiida asatti eqqiddi qaala siyosona. Ha asatti mulekka bootta maayuwa maayiddosona.

Oyddu macca naati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi geelattidi eqqidi huuphphiyankka boottaa shaashiya qaccidosona. Ha macca naati ha pootuwaa hagadan hanidi dendidoy awane?

issi olaa matan eqqida na'iyaa diyaara pala lo'awusu. qassi i matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

issi maccaassiya uttada punniyaaranne qassi i matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Dumma dumma shanxxan qashettidda saamunnay asaa naatussi gala gala aybba maaduwa immiyaage? Ha saamunay waaniddinne awudde awudde qassikka awan meretti?

Asay uyin mattoyiya ubba qassikka yiicoyiya cammo uyiyo buquran tiggetti uttiis. Ha uyiyo ushshaassi keehippe karetta woykko xuma meray de'ees.

Zo'o sunkkuruutuwa be'iyo wode taayyo siyettiyay poqqidi kuttuwaa ashuwaan yeggin Pala mal"ettiyoogaanne bambbariyaa mal"ettiyoogaa. Bootta sunkkuruuttoy qassi tana ufayssiyoy a daaxxidi miikko meeguwappe oyqqiyaa harggiyaa teqqees.

sa'aa boli shaatee de'iyaagaa be'iyoode laa ayba lo'ii? qassi a matankka de'iya irxxabati diyaageeti maata meraakko baqqiyaageeta be'iyoode tana lo'ees.

Asay maayuwa meecanawunne ubba qassikka dumma dumma bolla meecanawu maadiya haatta teqqiya sohoh giiggi uttiis. Ha sohuwa irappenne awappe keettaykka de'ees.

Issi saluwara gayttana matidabaa malatiya sohuwaa matan de'iya shooqatun dumma dumma keehiippe lo'iya mittatinne kattati tohettidaageetinne mokkidaageeti xeelliyode ayfiyawu I aybba lo'iyakko.

Issi yeellaagaa naa'ay ba kushiyan qeeri kaltta oyqqidi sinttakko simmiddi biyddi diyaagee beettees. Ha naa'aykka bottaa shurabbiyaa bollan yeellaaga banddira meraa wotisis.

zo'o meray diyo xifatee kiriimis giyaage ekuwanne geluwa giidi issi woraqataa bolan mitam misimaariyan shocettidi kaqetti utidaagee asaassi oduwa gatees.

Issi huuphphiyaara puuluntawu biidi de'iya bitane uttidi ha simmidi issi salo mera jinsiya maayidi miiccidi de'ees. Ha bitane de'iyosappe guye baggaara magalashoykka de'ees.

Issi mittaa puutiyaa zeridi ba kare epiidi tokkiyaa asayoo bayzziyoo sohuwan dumma dumma mittaa puutetti de'iyaageta shammiyaa daro asay eqqis!

A meray karetta gidido keehippe lo'iyaa caammaa darotoo attuma naati wottiyoo gishshawu ha caammaa wottida ayi attuma natikka keehippe lo'iyaaga.

Keehippe puula shuchcha keettappe haddirssa bagan keehippe daro ubba qassikka puula daro shuchcha keettati de'osonna. Ha shuchcha keettawu daro qommo meratti de'osonna.

keehi lo'iya heeratuppe issuwa gididda bodite katamaa giddon giigida sohoy beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Oyiddu qeeri qeeri sayinetun cippi giidi kumida keehi lo'iyaa dumma dumma amaarattuwan ka'ida woxee buddeenaara maanawu giigi uttis. A miidi diya asi beettenna.

Issi yelaga na'iyaa eqqada ba huupiyaa duge yeddada ha baggi simmada eqqasu. He naiyaakka qassi bolla bagaara issi bootta qamissiyaa maaya uttasu.

Issi woossa keetta karen diya na"ay godaassi goynniyaagaappe ya bagaara keettay beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Issi dooyetida maxaafa giddon dumma dumma kiita aattiya xuufe xaafeti uttidaagetuppe haddirssa baggaara issi bitanee kumeta maayuwa maayi uttidaage beettees.

Diriphphaa bolli cora maccanne attuma naati maarara kiyidi ufayttiidinne miiccidi de'iyaageta be'iyoo wode nunakka he sohuwaa biidi ufayttanagee ayba lo"ii.

Ha"i ha"i bodditte ambban de'iya heezzu goomaawa baajaajeta ogiyan be'iyo wode qaacuwa malatoosona. Maalaaliyagee qassi ha ubba baajaajetikka banttassi oottidi aqiyogaa.

Dumma dumma bollaa mintettiyaa isporttiyaa qommo gidida bubuxettaa kaassaa oottiyoo annaciyaassi maaddiyaa loohisso keettaa erissiyaa xifatee xafetto gishshawu asa ubbay he sohuwaa yes!

Toophphiyaa kawotettaa giddon tohossa tophphiyaan deretettaa asaa gaytotettaa naagissiyaa biiroy uttiyoo ambbaa giddon ba keetta suure keexxidoogaa erissuwaan odiidi de'ees!

Hageeta naata ane loytti xeellekketi kiitanchcha gaane woykko asa gaane. Ubbaakka taani tishshi ootta xeelliyo wode hummunnaa malatidi tana ubbato daganttoosona.

Naa'u daro bira ekkiyaa maayyiwaa gidin hara laapaba maara qanxxanawu maaddiyaa maqasiyaa yaagiyoogaa. Ha maqasee maayyuwaa qanxxettaappe haraba maaddana danddayenna.

La hachchi na'a issuwara taani katamaa biyo wode lambbaa duuqqiyosan diya makiinawu qoodi baawa. He sohuwan qassi biittaa bookkiyanne caana makiinay dari eqqiis.

Yettaa dooyidi asi siyennan barkka siyana giikko ba hayittan wottidi siyyiyo buquray bawukka karetta dum'i uttidaage hayittan wottanawu hayittaappe dares.

Issi sohuwan issi miyo mittaa qommoyuppe issuwa gidida afkkaaddo de'iyagee herxxexxidi aggiis! Hagaa mala afikkaaddoy ubba sohuwan de'iyakko ayba lo'aneeshsha!

Dumma dumma bolla tiyettanawu huuphphiyaa meecewttanawu keehin maadiyabati giyan gelidi deosona. Hagee shammpuwaa yaagiyo saamuna gidishin a tiyettiko bolla galbba shugisidi loyttees.

Keehippe aaho gidida adaraashaa giddon cora siho maayuwaa maayida asati layttaa giddon bantta oottido oosuwaa issoy issuwaara tobettiidi de'iyaageti beettoosona.

Toophphiyaa giddon daro lo'iyaa katamati diyaaba gidikkonne ha katamaa gakkiyaa katami des gaada ayidee gidiyaakkonne qoppikke. Ayi odinkka ha katamiyaa dummatawusu.

Guuta naati luxiyo 4tta kifiliya luxetta maxafay dumma dumma misilettura xaafetti uttiis. Ha maxafaa bollan dumma dumma yootiya xuufetti de'osona.

Issi baanayi darido aaho ogiyaa doonan qorqqoruwan diratti uttida dirssaa giddon qeeri qorqqoro keettayi des. Ha keettan asi diyaaba malatenna.

Wolqqaama woraa be'iyo wode taayyo a giddon de'iyaa do'ay qopettees. Woraa mataara kanttiyo wode wolqqaama yashshay siyettees gaasoykka wolqqaama woraa giddon wolqqaama do'ay de'ees.

DUnguzaa asay maayidi issi makkisoy de'iyoo sohuwaa baanawu keehippe lo"iyaagaa issi sohuwaan maarara sa'an zin'idagee xeelliyoo wode ekkada maaya maaya giisses.

Kase wode nu biitteessi waanna ayssiyaa kiike moconaa getettidi xeegettiyaa mantta desaalegna hayle maariyaama geetettiyaa bitanee bolla baggaara karetta meraara de'iyaa kotiyaa maayis.

Issi mishiriyaa maayuwaa daddanawu maaddiyaa puuttuwaa yaagiyoo meraara bootta gididagaa suqqayda baasikka qassi bootta afalaa maayidaara ha baggi simmada eqqidaara beettawus.

Keehippe daro suufa xoo'etti de'iyo wode electroonikke buquray asaa naata aybba aybba maadi? Ha buquray aybba aybba hara buquratuppe meretti?

Zal"anchcha gidikko hagaadan daro zal'e miishshaa shiishada zal'ana koshshes. Ha'i ha bitaanee corabaa zal'iyoogan issuwa issuwappe lo'o miishshaa demmana danddayes.

Hai wode asaa naatusi daro maadduwaa immiyoogan eerettida naabbabbo miishshay de7ees. Hegeekaa duummaa duummaa miisileturaa de7iya amaaratto xufiya oyqqidi dooyeti uttis

Geeshsha gorggisiya giyo kuwaasiya kaassaa citaa loohissiya Zaruuni ba kaassanchchatuppe Shanggata guutta wodiyassi mooyissiis. Ha citay nu biittan nashettiya cita.

Mata wodiyan wolaytta zooniyaa kaalettida mantta kumbe dagatoy diriphphan eqqidi kushiyaa pude denttidi dere asa sinttan eqqidi haasayidi de'ees. Cora asay wolaytta wogaa maayuwaa maayidi i odiyoba ezzgidi deosona.

Hagee darotoo xoossayoo goyniyoo woosa keettaa giddon cenggurssay asaa morettidi sisuwaa digenna mala cenggurssaa giigissiyaa daro miishshanshamettiyaa buquraa getettiyaa beettees!

issi gutti shammanawu wolqqay gakkenan xayikko shaakki shaakki immiidi qanxxi wurssidi ha keettaa ba sunttawu zaaro getetti keexettida keehi cora keettay beettes!

Salo sa'a gupantton diyaa ubba qommo ma'idinetuppe keehi aadhdhiyaanne al'iyaa worqqaa yaagiyoo hayittan gidin qooriyan ubbakka issitoo issitoo kushiyan wottiyoo belecaa.

Diretti utidda dirssa garssan hayqqida bawutta miya godare asay biidi xommosanawu gelissidosona. Ubba yuushuwan dooddida dirssay godare kiyid asaa qohenadan naagiyaaga.

Issi ceegaa qoroqoruwan direttida dirssa miyiyara asay yanne ha simerettidi de'iyage beetees. Hegaadankka naa"u tohuwan bululiyaa motore, biskkilettekka de'ees. Heeraykka diccidaga gidenna.

ha keettaa sunttay ayba geetettii? qassi a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Ha baggaara deree beettiyaagaa shoobbaara ya xeelliyoo wode saluwaa bolli shaaray kumidaagee mule iray bukkanawu haniyaagaa malattisidi keehippe karexxisidi wottiis.

Adil'ee ciishsha meraynne zo'o qalame tiyettido keettay de'iyosan issi aayiya uttada kuutta maayasu. Ha heeraykka keehin kooliyaa koyiyaa heera gidishin xeellanawukka keehin ceeggiis.

Biittaa ayssanawu danddayiyaagee awudekka issoy wodhdhikko haray uttes. Ha erekkida kaalettiya asaassi dooroy diyo gallassaa, saatiyanne sohuwan odiiddi de'iya miishshay beettes.

Issi ganddattiya heeran de'iya asay issi haggaazaa immiya keettaa ayibakko ekkanawu biidi maaran eqqidi kayan kayan ayibakko ekkanawu eqqidaageeti qarettoosona.

Issi issi woosa keettay asa ubbaa lo'iya hanotan keexettidi xeellanawukka iita lo'ees. Taani qassi hegaa mala woosa keettaa be'ikko xeellaydda attaaggays.

Daro asay togawu go"ettiyo motoretussi dumma dumma sohoti wodiyan wodiyan wuroosonanne laamettoosona. Ha motoreta loyttiyageetinne laamettiya buqurati baynnaakko aybi hananaakko qofissees.

Bayzziyoo keettaa giddon daro adil'e ciishsha mera manggoy teeri uttidagee beettiyaaga shammana koyida qoodan daro asayyiidagee a miyiyaan eqqidaagee beettees.

Issi issi kataman asay dumma dumma oosota oottanawu haattaa xayidi daro mettootees giyoogaa. Taani qassi haattaa yuushshiya kaamiya be'ikko eesuwan he heeran haattaa pacay diyogaa eraaggays.

Mayzza ma"e asay go"ettiiddi takkido buqurata naagidi yeletaappe yeletawu pinttiyogee wogaa naaguwappe issuwa. Dere asaynne kawotettay ha buqurata naagiyo gita aawatettaara de'oosona.

Abo katti ka'i shiiqes woykko asawu katti hagaadan ka'i aadhdhees gaada taani mule qoppabeekke. Taani buddeenaara ataakilttiya ancci kattidogaa miyodan haraba miikke.

Naa"a baarin kalissi be'iya ubba qommo usttaa oyqqida buddeenan aadhdha kattay ayfiyan xeelliyoode namisaa yeddees. Ha qumay bollaa payyatettaw daro lo"o.

Issi wogaa maayuwa maayada uttida meray lo"iyoo geela'o na'iyaa ba sinttan aybaa duuqqa wottadee? i sinttan de'iyaa qumay aybee aybee?

Issi sohuwaappe hara sohuwaa asaa caanidi efiyaa salo mera milatiyaa kaamiyaa xeelliyoode i bollan uduppun sha'anne uduppun tammanne hosppun tammanne issiino giyaa xifatee xaafettiis.

Karettanne zo'o meraara de'iya gazza kanay tira bolli zin'idi haa xeelliiddi de"ees. Kanay xeelliyo wode keehi daro yiilloti uttidabaa milatees.

Daro wode toophphiya biittaa atileeteti dumma dumma biittatun woxxidi xoonoosona. Ha wottaappe beettiya daagay ha"i ha"i leppiiddi de'iyogee keehippe kayyoyees.

Issi bootta "xilettiyaara" de'iyaa wogaayo woykko baalay gakkiyoo wode maayanawu go"ettiyoo maayuwaa maayida issi yelaga attuma na'ay silkkiyaa bolli xeelliidi jalliis.

Shuchcha keettan matan de'iya kaamiya ogiyan issi yelagay sa'an uttiddi qoppees. Yelaga guyen woykko matan dumma dumma doozaa qommotto de'osonna.

Asay gisttiyaappe oosettidi kiyida xiilliyaa maanawu keehippe koyiyoo giishshawu wogga bootta sharaara maki makidi issi sohuwaan dooridi wottidoogaa be'iidi de'oos.

Uffe ayba phuuphulle kanchche na'eessi som"oykka taassi kanaanne piiqiya dabbotaa gidiichchiis. Leehiya hagaa yelaga ha buddeenan wottidi tawu immiigiyaakko oda co.

haattay deriyaara duge simmi gogiyaageenne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. biittaa utettaabaa qonccisiyaageekka hegan beetees.

Issi boottanne dooyettida birataappe oosettida buquray de"iyaagaappe guyye baggaara garssa baggay zo"uwaan bolla maskkootee de"iyoogasay qassi bootta gididaagee beettiiddi de'ees.

Ortodookise ammanuwaa kaalettiyaa asati woykko qeeseti bantta woosaa saatee gakkiyoo wodiyan deryiaa huuphphiyaa biidi wosaa loyttidi woossiyaageeta be'iyoo wode malaales

Issi bitanee amarida meetettiya doozzatu Matan eqqidi ba qooriyan wolayttumaa qonccissiya maayuwa maayidi. Ha maayuwaa wolayitta daro asay harasaappe immata gidiya asay yiyoode ba wogaa besses.

shuchcha keettaa penggee diyaagee beetiyaagaa sinttan qassi na'iyaakka de'awusu. ippe guyeera maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo bonccoti beetoosona.

Naa'u asati bulashettiyaageeta cora asay bootta maayuwaa maayidi eta bullachchaa yiida asay yexxiiddinne kushiyaa baqqiiddi eta moyssiyoogaa be'iyoo wodiyan keehippe lo'oosona.

Dumma dumma keettaa buqurata bayziyo keettan bollan birataa qanxxiya daro saggettoti kaqettidi uttidosona. Saggeettotuppe garssa baggaara qassi daro qalameti de"oosona.

Lo'o jabanaa geeshidi meeccidoogaani penttissido tukkiyaa be'iyo wode tana uya uya gees. Jabanaa be'iyo wode taayyo qopettiyay I urqqaappe merettiyoogaa.

Mantta ayyaaliya yooseefi 2010 maarotettaa layttan toophphiya kiike moconaa doktteriya ahimeda abiyi bollan olettida bombbiya kushiyan oyqqidi teqqiyogan doktteriya shemppuwa ashshiis. Ha izaawaa sunttay merinawu sabettiiddi de'ees.

Dumma dumma xuufiya xaafanawu maadiya ubba qassikka misiliya medhdhanawu maadiya xaafiyo biire yafaran de'ees. Ha luxetta buquray keehippe maadiya buqura.

Toophphiya giddon daro meretanne asi medhdhido zannaqettiyobati de'oosona. Ha zannaqettiyobatuppenne daro miishshaa demissiya do'atuppe Toophphiya biitta xallan beettiya milile genessiya issinno.

Heezzu qommo dumma dumma miyo mitta ayfiyappe giiggiya shugo ushshatti maarar yafaran uttidosonna. Ha ushshatti dumma dumma harggiya xalliya shuggo ushsha.

Hanno yelaga na'iyo xeelliyorin taaassi dagamay huuphphiyaappe tohuwa gakkanaassi dozhggu oottidi naa"awu shaakki aggiis. Tuma hanni na'e som"oy xeelliyo wode roomaaniya teera malatees.

Xoosa woosa keettan xoosa hagaaziya asatti bootta muqaqe maayuwa maayiddi xoosa qaala oddoosonna. Ha sohuwan issoy xoosa qaala oddees haratti siyossonna.

Payatettaa naagissiyaa asati issi issi heeraa gele geleidi qeeri naatussi xaliyaa imoosona. Issi qeeri na'iyaakka ba ishaa tookkada he xaliyaa barsaasu.

Issi baggay muchchoy ka'i uttin issi baggaara qassi lokkomaa bilanddoy ka'idi giigidagaa matan unccay oyttay yeechchaa bolli de'iyaagee nuusi beettees.

Issi attuma naatu huuphiya qanxxiyo keettan issi yelaga na'ay buuchchaa baagaa dichchidi ba huuphiyankka qophiya wottidi issi na'aa huuphiya qanxxiyagee yashshes.

Galbbaappe merettida macca asayi wottiyoo keehippe lo'iyaa darobiran shammiyoo caammaa. Ha caammaassi guyye baggayi keehi xoqqu giidi ssintta baggayi luxxu gi uttis.

Issi kawo keettan oottiya kawo oosanchchay issi biittaassi koshshiya kiitaa aattiyode taani loyttada ezggays. Ubba qassi erebashiya asi diikko he asa matappe haakkaychchays.

Shuchcha gacciyaa mashinee deiyo heeran gaccettidi uttida shuchchaykka de'ees. Hagaamala oosuwaa gaasoy zamaana ogiyaa giigisanawu qassikka siminttuwaakka kesanasa. Hagaamala mashiniyaa be'iyako ixxikke shin waata beanakko erikke.

Bootta qorqqoruwaan kametti uttida keettay de'iyaagaa miyiyaan ya baggaara xoqqa deree de'iyaaga bollan daro mittay de'iyoo giishshawu heeray keehippe lo"ees.

maattaa immiya miizzati issippe eeqqidi beetoosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Keehippe cora dumma dumma dozatti issi bolla de'iyo woray woykko daray diccees. Ha woray dumma dumma wora do'attuyo de'iyo keetta.

uttidi gaayiya uyyiya asay diyaagaappe ya bagaara keettay beetees. Eta matankka maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo bonccoti beetoosona.

Sa"aa boli hiixxido curqaa boli bantta gediya wottidi uttidaageeti beetoosona. qassi etappe ya bagaara maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo bonccoti beetoosona.

Toophphiyaa carkkuwan paaliyaa horophphille alamiyan keehin sabettidanne daro asay nashshido miishshaa. Haga ayssiyaa eqqottay daroto daaga alamiyaa harattuppe zooxidi beetto gishshawu ekkiis.

Wogga ahuwaa qanxxidoogaa aybi bollankkonne wottidoogee orddi uttidaagaa be'iyoo wodiyan hegee bawnne hegaa be'iyaa asaa ma ma giidi keehi qaaqqayes.

Wogaa maayoti baalatun gidiin ammano keettaa biiddi maayin ayyettidi keehi loyttoosona. Wogaa maayuwaa loytti maayidi pootuwaa denddanawu daro asay dosees.

Issi goshshanchchay ba gadiya loytti goyyidi oottikko ba gadeppe daro murutaa demmees. Ubba donuwanne santtaa tokkikko qumatettawuinjjeteesinne qassi biraakka demissees.

Issi na'iyaa wolayttan bolooso bombbe allaanan de'iya goggiya haattaa be'anawunne allaxxanawu baasu. Ajjoora soossuwa giyoogee naa soossuwa gidishin awukka dumma dumma sunttay de'iyo pudeppe duge goggiyagaa.

Keehippe aassidi keexxido wogga keettaa sanqqaanne maskootiya heregaagara diyaga karen issi qantta bitanee eqqidi xeelliiddi de'iyoge karen daasanawu giigissido mittay iites!

Worqqaa bayzziyoo keettan dumma dumma qoore worqqati he keettan bayzettoosona. He keettan bayzettiyaa worqqati miishshaa keehi al'o gidiyoo gishaw daro asay he keettaappe shamena.

Santtaa bayzziyaa zal'anchchati hara biittappe xaatta santtaa caanissi ehidoogaa giyan wottidi bayzzoosona. He bayzziyoo santtaa gatiyaakka qassi kaseegaappe keehi gujjidosona.

Karetta meraara de'iya maayotussinne caammatussi issi lo'otettay qitatikkokka qitaa keehi erissennaagaa. Galbbaappe oosettida caammati qalamiyan quccidi oyqqenna ixxikko mooretti aggoosona.

Issi cima buuchchi bayinna bitanee faanaa telbejiiniyan shiiqidi etawu ayibakko odiiddi des. A matan diyaa amaarattuwaa xuupe I giidobaa odes.

Ashoy bayzzettiyo keettan naa'u wodalla ashuwa bayzziyagetti modhdho ashuwappe qanxxi ekkiddi muxxosonna. Qassikka etta pala lo'iya modhdho ashoy kaqquwan de'ees.

Issi wolaytta wogaa maayuwaappe issuwaa gidida suriyaa gixidi sa'an sholocu giidi naa'u biradhdhiyaa pude malaattidi uttiis. Ha na'aappe miyiyan kisimawu yaagiyaanne xolobiyaa n yaagiyakke de'ees.

issi yelaga na'ay I waanaakko erettenna gaasuwan bootta gaabiya maayidi ba hayttankka gutichchaa wottidi wombbaran uttidaagaa be'aas. Ubba A shiiqada oychcha oychcha giissiis.

Issi geela'iya ba binaana woykka ba huuphiya malaaliya hanotan doossadda guye zaaradda bessawussu. Ha na'ee huuphekka keehippe malaaliya hanotan dooqqettis.

Ajooraa soossuwaan bollaara duge mixxillidi wodhdhiyaa naa'uu shaafati lo'iyoogaappe aadhdhidi soossuwaassi dumma meraa immoosona. Eti duge xonggettiyoo wode pude denddiyaa cuwayikka maalaales.

Issi asaa huuphphiya qanxxiddi woykko ciiriddi giiggissiya huuphiya hiillanchchay issi wodalla huuphiya uttissiddi qanxxes. Ha asattu matan daro buquray de'ees.

Bootta mulxxa mayyuwaa mayyida cora gitanne guutta attuma asati boottaa mayyida deskkiyaa dooddidi eqqidosona. Bolla baggaara awaanne iraappe ashshiyagee beettes.

ha na"ay eqqido sohuwan beetiya shuchcha ogee awa efii? qassi a matankka aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

issi bootta mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. issi bitaneekka a matan eqqidaagee beetees.

issi issi asay tukkiyaa qumaa mi siimidi awdekka uyennan aggena. Gido shin he tana ubba tukke giyoobaa uyanaw ayba iites giidetii

ha sohuwan gutaraa keettaa geliyo pengee beetees. qassi a matankka maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo bonccoti beetoosona.

Issi qorqoruwan direttida dirssa giddon qorqoro keettaykka de ees. Hegaa xalala gidenan dirssa giddon uuttaykka de'ees. Ha keettay awa heerande'i?

Muuzziyaa be'iyo wode taayyo qopettiyabay Gamo allaanay daroppe muuzzee mokkiyoy biitta gididoogaa. Lo'o ka'ida askkaaduwaa miyo wode tawu bollan pashkki gees.

Issi salo mera sihisso maayuwaa maayida xoossawu goynniyoo keettaa giddon qaalaa odiyaa bitaniyaappe sintta baggaara de'iyaa cora asati ayssi bantta kushiyaa saluwaa zaari denttidonaa?

Adil'e ciishsha mera suriyaa gixxada qassi hegaa bollan bootta meraara de'iyaa shurabiyaa maayida yelaga macca na'iyaa ba kushiyaan keehi lo'iyaa banddiraa oyqqasu.

Wolaytta sooddo ambbaa giddon de'iya zammaana hooteeletuppe sinttatiyagee leewii iriizorttiya. Ha iriizorttee buzonne kawo eqotatussi shiiquwa man"e gididi haggaaziiddi de'ees.

ha ottuwa sunttay ayba geetettii? qassi a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Dumma dumma katta ayfetti banttana qoliyo buquran kamettiddi ubbakka giiga geeshsha sohuwan de'osonna. Ha buquran daro qommo katta ayfetti de'osonna.

ha sohuwan aappun puggetti uttida uppuuppati beetiyoonaa ? qassi aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Toho kuwasiya kaa'iyo toho kuwase dembban daro kaassanchchati dumma dumma kuwasiya maayuwa maayiddi kaa'osona. Ha kaassa be'iya cora kaafiya yarattikka de'osona.

Oyiddu miyyee molettido shuchchaappe giigida aaho ogiyan issi wogga bootta motoriyoo laagiyaa na'ayi des. A miyyiyan hara motoreekka biiddi des.

Issi zal'e keettan amarida asaa naata maaddiya buqurati beettoosona. Maanawu maaddiya koshoroy, saammunayinne hara maaddiya miishshati issoy issuwaa bolli shiiqi uttidaagee beettes.

Sumaaliya dalgga manttiya yootiya oyddu meray de'iyo xoqqu giiddi qashetti uttiis. Ha banddira bollan sumaaliya dalgga manttiya qonccissiya gaamella misile de'ees.

Lee'aa le'ada mittaa kiya uttida issi mariyaa de'iyaari miyiyan issi ayiyaanne i qeeri na'ay eqqidaageti haa simmi xeellidi de'iyaageti beettoosona.

Daro wode nu be'iyogaadan gidikko issi keettaa asay issi mala maayo maayidi beettiyoy awude awudee? Qaaai ufayssaa bessiyay ay mera maayoy?

saloy beetiyaagaappe garssa bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. dereekka hegan beetees.

Bollaa pacatetay de'iyo woyikko bantta gediyan hemettanawu dandayenna naa"u asati wulcheriya yaagiyo buquraa go'ettidi banttaw baana koyossa biyogaa be'iyoode ufayisses.

Toophphiyan diyaa wogga abbaa haattaa zeeruwaa malatiyaa zeeruwaa. I ayikeena malatikkonne abbaa haattaa zeeruwaappe yesuwan gidin zanan keehi daruwaa guuxxes.

paray asay toggidi issi sohuwaappe harasaa baanaassi keehi daruwa maadees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi ambbaa bolla baggaara duge zaaridi xeelliyoo wodiyan he ambbaa meray keehippe lo'es. He ambbaakka qassi mittatinne keettati keettati keehi puulayidosona.

issi biittaaappe hara biittaa caanettidi geliya kaameti beetoosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

puulanchcha naati dorotoo hombbocettaa dosoosona. ha na'iyaakka olaa matan dawusu. qassi i matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Keehippe aakkida qassikka puulatti uttida keettan asaa puulayiyaabata shiishidi bayizziyoo Sohuwaa. Ha sohuwaan guutta biraappe biidi daro biraa gakkanawu des.

pa laa ha sohuwan xeelliyoode issi adil'e ciishsha mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo loometti beetoosona. qassi etikka keehi lo'oosona.

Ha sa'appe saluwa gakkiya shuchcha keetta huuphiya kiyiddi duge xeelliyakko yashshay kokkorssi aganawu de'ees. Ha shuchcha keetta keexoykka keehippe malaales.

Heezzu asati issi goshshaa giddon yaanne haa xeellidi beettoosona. Eti xeelliddi diyobaykka shukkaaree gakkidaagaa gidishin shukkaaree daro allaanan de'iya asaa gaden de'iyagee kattadan meetettiya meezetida quma.

Wolaytta biittan woha maayo geetettidi sikettiya ay maayoykka zo'o, karettanne adidhdhe ciishsha meraara dees. He ubba meratuppekka giddo gomppan zo'o meray aadhdhi beettees.

wora do'atuppe issuwa gididda maahee beetees. qassi appe guye bagaara a matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Issi aaho keettaa giddon cora macca naati bantta sinttan de'iya maayuwa sikkiyo maashshiiniya go'ettidi maayuwa sikkiiddi doosona. Etaagaadan eriyakko tanakka lo'es.

Macca naati bantta sinttaa piulaa gujjanawu ubba mereta kanchchiyagee gidenna giidi daro tiyettoosonanne gujjoosona. Hegaa qassi eti shammiyode bayzziyagee odido maaran tiyettoosona.

Cora naati issisan deiyosan issi na'iya maataama curqqa mitta xam'aa xeeran qachchada issi karetta kootiyanne garssa baggaara bootta shurabiya mayda eqqosay awe?

Hagee la ayba lo"iyaa ogee shin qassi ha ogiyaa bolli issi kaameenne yaakka haakka yiyay biyaya baynna giishshawu ayssi gigettaakko nu erokko.

Dumma dumma zal'ee miishshatti deososona. Ha zal'ee miishshatti de'iyosay qassi giyaa giddon gidishin eta issuwaa issuwaa suntta xeegidi qonccisanawu dandadiyay de'i?

Ya baggaara cora asay issisan de'ishin issi yelagay wolaytta televizhiniyan eqqidi haasayidi de'ees. Ha yelagay awan eqqidi haasayi? Ayba haasayidi de'i?

Eqqa ordde mittaa gidin miyyessaara daashshaa kessidi zaa'iya ballaa qanxxanawu nne qixanawu go''iya kattaa. Ha kalttay mittaa eettanawu qeranawukka maaddees.

Issi zamaana kaamiyaa ogiyaara ha simada issi na'iyaa ha yayda de'ishin issi na'aykka ya simmidi biidi de'ees. Issi wogga goosshaa kaamekka ha simidi yiidi wottan yiidi de'ees.

Heezzu macca naati haa sinttawu simmidi duge hokkidi bantta huuphphiyaa bessidi deosona. Etappe guye baggaara godaa bollan issi karettabay aybe?

Bantta anjjettiyo laytta baalla bonchchiya luxanchchatti ubbay issi mala bootta maayuwa maayiddi ubbakka lo'iddinne puulatiddi uttidosonna. Ha yelagatti bantta ufayssa shaakosonna.

Maataa sa'an laalidi kkehippe lo"o hanotaan tukkiyaa eessidi uyiidi de'iyoo keettan usuppun siineta sa'aan maarar wottidoogetun tukkiyaa tiganawu haniyoogee beettees!

Issi keettan de'iya macca asay baalatun gidin hara dumma dumma gallasatun issi mala maayuwa siisidi maayiyogee qoppiyode haggadan maayiyakko giisses.

Mittatu coratettappe denddidaagan heeray keehippe puula kanchchiyaa gidennan he sohuwaan irxxa carkkoy carkkiyoo gishshawu awa giyoobi darotoo asaa demmenagee keehippe lo"ees.

Asay daro wode bawu injjetiya injjetiya qumaa mi simmidi bawu injjetiya injjetiya ushshaappekka dooridi uyees. Ushshay qassi xaaxi waaxin mattoyiyanne mattoyenna ushsha geetettidi naa"awu shaakettees.

Hageeti wolaytta zooniyaa kaalettida danata gidishin issoy mantta lama akilila gidishin issoy qassi mantta samuela giyoga. Mantta lama akililuy wolaytta wogaa maayuwaa kootiyaa maayidi bantta oosuwaa wurssidi issoy issuwau sheedhdhidi deosona.

issi kaamee bulluliyo woga ogee diyaagee ayba pala lo'ii! ha kaamiyaa boli qassi daro qomo mitatinne kataa qommoti caanettidi biyaaba malattiyoonaa?

Issi yelaga na'ay de'iyagee Toophphiya banddiraa maayidi barkka ooninne baynna sohuwan eqqidi haa xeellees. Ha na'aassi laggee xayineeshaha barkka eqqidoy!

Daro wode asay sooni ka'iya kattaappe aattidi katamaa biidi hoteeliyan qumaa miyogaa ayssi dosii? Ubba katamaa biidi cora kattaappe ka'ida qumaa maanawu dosenna asi de'iishsha?

Issi worappe godare kiyidi ha simmidi yiidi de'ishin pootuwaa denttidoge de'ees. Ha godaree awa heeran denttidoge? Guye baggaara de'iyaa woray keehin daroye?

Irzzo gididda adussa oyqqiyossay de'iyo alxaxxanawunne ubba qassikka puulawu maadiya keehippe ali'o buquray aybba geetetti? Ha buqura waatiddi asay medhdhi?

olaa giddon eqqida macca na'iya beetawusu. qassi i matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Beni wolaytta kawo gidida kawo xoona giyoo bitanee ba wode oottidi aadhdhidobaa hano gakkanaw asay haasayiyoogaa siyoo wodiyan keehi malaales.

Umcca mashshayi, apitteenne uuttaa haashiyoo mayillee heezzayikka ziiriyan sa'an zin'idaageeta. Ha heezzawuikka dumma dumma eta oossoyi so giddon ubaa galla des.

Issi bollaara karetta qassi garssa baggaara boottaa maayidagee haasayiiddi daraphphan uttis. Shin i asaassi odiyode kiitay siyettenna gishshawu cenggurssaa lil'issiyaa miishshay a sinttan daana koshshes.

Geeshsha Giyorgissiyaa biiray pogettennan ba xaramuusiyaa giddon kumi uttiis. Harare biiraynne meetta biiraykka Geeshsha Giyorgissiyaa biiraa matan xaramuusiyaan qum'ettidi uttidosona.

Macca naati bantta huuphphiyaa sambbatay gakkiyoo wodiyan wodiyan awdekka dadissidinne qashissi ekkedi boosona. He huuphiyaa oosoykka qassi etaara keehippe lo'es.

Qoodan naa"aa gidiyaa jaagiira kaaeetati de'iyaagetuppe sintta baggaara geliyoo sinttan qoodan naa"aa gidiyaa guutta naati karen uttidi ka'iyaageta be'iyoo wode ayba lo'iyoonaa!

Sa'aappe pude gakkanaashin xeelliyoo wode daro xekkay de'iyoo qassi zo'o meraara tiyetti uttida keettay de'iyaagee ha baggaara biron tokettidi dicciidi de'iyaa mittaaka be'oos.

Laa asay ha biittaa bollan oona gidinkka ay qumaappekka maanawu ashuwa dooriyogee erettidaba. Ubba ashuwa xibisiya buddeenaara miyogee oonakka lo'iyaba.

Beni guuttatettan de'iiddi nuuni usuppuntta kifiliyan luxiyoo wodiyan nuussi issuwaassi issuwaassi maxaafay imettes shin ha'i wodiyaa naatussi he maxaafaa immiyoonaashsha?

Itoophphiyaa orttodookise ammanuwaa kaaliyaa asay muleera issi sohuwaa shiiqidi haattan meecettiidi de'iyaageta be'iyoo wode he sohuwaan de'iyaa asawu qoodikka baawa!

Issi heeran maarara kayso keetta asay keexdoba milatiya heeran dumma dumma dozati sinttako haakkidi deiya derettika beettoosona. Ha heeray awa heere?

Loyitti goyyettidi ka'ida goshshan haattaa zeeridoogee kimidaagaa goshshanchchayi sohuwaa sohuwa oyittiyoogaa. Hagaadan giigissido goshshayi awayi kiyiyoo wodekka ayinne moorettiyaaba gidenna.

issi bitanee asaassi oduwa gatees. qassi etappe guye bagaara eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Issi arssakeehippe lo'iyaa yelaga na'iyaa bootta shuraabiyaa maayidogaa bolli qassi dunguzaa ba hashiyaara xaaxidaara xeelliyoo wode keehippe lo"ada wozanaa wuuqqawus.

Miizzay Karen yuuyyi pee'idi yiyo zazzaloy ballaara de'iyaagee beettes a bollankka keeshee beettes. Keeshshe miizzaa sinttan de'iya oshaa woykko miiriqaa kessana maaddiya miishshaa.

Guyye baggaara unddenna ciishshayi doorettaagappe sintta baggaara diyaa naa'u oyideti ayissi dummatidi gaxaa kiyidonaa? Ha dummatida oyidetu uttanawu diyayi oonee?

Cora yelaga naati bootta shuraabiya maayyidi wolayittan asayi zannaqanawu maadiyaa ajjoora soossuwaa matan eqqidosona. Ha eqqida naatuppe naa'ayi Toophphiyaa banddiraa oyiqqi uttidosona.

Alamiyaa diyaa horophphille shemppiyoo soho ubbaappe iitiyaa Erttaraa biittan diyaa Asmara horophphille shemppiyoo sohuwaa. Daro asayi ha sohuwaa keehippe ixxes.

Dumma dumma zammaana oyideti kumido asayi qomaa miyoosaanne dumma dumma ushshaa uyiyoosohaa. Ta xeelliyoo wode ha soha miyaa asi beettenna.

Awashee marccuwaa minjjiyo eqqotta qonccisiya malaatay de'ees. Ha eqqottay issi dure woykko wolqqaara de'iyaa cora asati issippe gayttidi medhdhido marccuwaa minjja keettaa. Hagaa ta ayssako dosikke.

Wolayttan poqqiddi ubba qassikka kokkiddi miyo turaddan mitta oyqqiddi ka'iya lokkomay gaden mokkees. Ha lokkomay irxxanne aradda gaden mokkiya katta ayfe.

Dumma dumma asaa naatussi gala gala peeshshawu koshiya buqura bayzziyo suyqqiyan dumma dumma buquratti kaquwan doosonna. Ha buquratti karetta meraa.

Issi ooso kettan oosanchchay bmuttidi oottiiddi pee'iyioo sohoy aybippe giigidee? Ha I kushiya wottidi haasayiiddinne oottiiddi pee'iyoosaassi de'iyaa meray ay malee?

Tungga yunveresttee toophphiya giddon de'iya cora yunveresttetuppe sinttatiyagaa. Ha gachchaama yunveresttee hanno gakkanawu loohissidi anjissido luxanchchatu qooday woysa gidana danddayiyonaashsha?

cora wolaytta maayuwa maayida naati issippe eqqidosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Dumma dumma miyo mitta ayfiya bayzziyo keettan woykko sohuwan daro qommo miyo mitta ayfetti de'osonna. Ha sohoy qoodi baynna mitta ayfetta oyqqidosonna.

Maxafa keettay dumma dumma eraa oyqqidda daro maxafatti de'iyo asay geliddi nabaabiddi eraa demmiyo co'u giida soho. Ha keettan cenggurssa xoqqu oottiddi haasayigoge hanenna.

Konsso biirttaaa de'iyaa asati bantta som''uwaa mooriyoogaappe aadhdhidi bantta zokkuwan aybakkonne cadissi cadissidi wottidoogaa be'iyoo wode ayba yashshes giidetii .

Lo gishsha boottan tokkin gakkidi unccaa, baacciraanne harabata kattanawu maaddiya issi doozzay barkka eqqidi. Goshanchchay loytti tokkana koshshes hegee xayikko hanno ekki go'ettiichchin haraa awuppe maanee.

Zananayi keehippe aduqqido qorqqoro keetta karen wogga mitta amaarattuwaa xuupeenne inggilzzattuwaa xuupee xaapetti uttis. Ha keettaa yuushoyi muleera shuchchan diretti uttis.

Gatimaa oyqqidi hemettiyaa xaaciyaa be'iyo wode tana coo gididi keehi yashshees. Bawu danddayettaagaa keenaa awan eqqidi oottiyaa asay qophiyaa wottiyaakko lo'o malatees.

Asi heeran beettenna mela sohiya de'iyaagaara qamman qamman he sohuwaara hemettiyoo wodiyan he sohoy sa'ay qammikko ayba yashshes giidetii ?

issi ogiya matan maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. adil'e ciishsha meraa maayida bitaneekka beettees.

issi heeraa asay issippe shiiqettidi daguwan issi bitaniyaa gaden muuziyaanne uuttaa tukkiiddi de'oosona. He asaara macca asaykka qassi issippe oottoosona.

Toophphiyan kawotida kawotu ubbaappe dariyaa daapuraa ekkida tankka daroppe dosiyoyi kawuwaa tewodirosaa. Ha kawoyi Toophphiyaa issippetettawu qanxxido daapurayi ayiden dogettenna.

Issi issi oydiyaa xeelliyoo wode keehippe lo"i giigi uttidagee keehippe kayottida wozanaa zarees yaatiyoo gishshawu ooninne ha sohuwaa yiidi ba kahaa shemppiso!

katamaa heeran darotoo asay qorqqoruwaappe keettaa keexxees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Daro maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. a matankka makiinay biittaa goyiyaagee hagan beetees.

Issi qeeri yiira na'ayi bakushiyan oyiqqodabayi ayiba gidanee? Ha yiira na'aappe qommo baggaaranne miyye baggaara xaapettida xuupee ayi qonccissana koyyidee?

Issi gastta maacca aayiyaa bootta naxalaa maayidaara ba huuphphiyaa binnaana keehippe giigissada wolaytta telebizhiiniyan eqqada asayoo ayba kiitakko haasayiyaara beettawus.

Wolaytta dichchaa kuwaasiya kaassanchchati banttanaara eqettiya citaa bolli kuwaasiya gelissidi issoy issuwa qoommidi ufayssaa hayqqoosona. Eti maayido maayoy maata mala.

Xoossoo neeni asha! Hagaa mala matoyiyaa ushshaa pootuwaa ane waatane? Hagee woyniyaa ushsha gidishin duqqettidage uyettidi de'iyaga qonccisees. Hagaamala ushsha uyiyaa asa ta koyikke aybane maaddenna matoyees, payatetta qohees.

Issi shuchchay beettiyaaga bolli eceriyaa uttidara ba bollan boottanne bulla meraa oyqqa uttido gishshawu xeelliyaa asaa saxxanawu hanada keehippe yashshawus.

Dumma dumma xifatiya oyqqida tappelay kaqetto keettaa karen kaamiyaa goomay, issi bootta kaamiyanne ha keetta giddon de'iyaa bayzzioy zal'ee miishshati desosona.

asay bolla meeceti simmidi woykko maayuwa wottidosappe ekkiidi sawettanaw go''ettiyo pula miishsha shamanaw baana gin aybbe digidee? qassi etappe aadhdhidi lo''iyaage awugakko eray?

Kaamiya goomay moorettidaagaa ekkidi a giddon puutiya tokki wottidoogee beettes. Ha dicciiddi de'iya puutiyaappe ya baggaara issi Sharan woxxarettidaagaa gidduwan asay uttidaagee beettes.

Harasaappe asay dabboyinne laggee yeddido kiita ekkiyo keettay beettes. Ha keettaa ha wodiyan koshshenna ayssi giikko ha'i wodee ehido zammaana buquran asay kiitaa aattes leemisuwaassi silkkiyan.

Issi yelaga woykko wodalla na'ay dummq dumma kaame woykko mehenne asaa naati hemettiyo ogiya giduwan eqqiis. Ha na'ay sitti giiddi eqqiis.

Keehippe aaho gidida wolaytta sooddo yunburushiyaa laybereeriyaa yaagiyoo luxiyaa naati giddo gelidi hegan de'iyaa maxaafaa nababiyoo keettaa giddon qoodan daro naati nababees.

Dulle baggay issuwaa gidikokka qassi xeeraara daro qommo korinttiyaa wolaqqaa nu oyqqido silkkiyaa giddo gelissanawu maaddiyaaga a meray karetta gididoogee beettees.

Duussawu woppidi daro injjetiya puula keettaa penggiya sinttan cora ciishshaa qommoy issi diran dooretti uttiis. Ha keettaa penggee daro al"o miishshaa ekkiis.

Konsso biittaa wogaa muzunqqaa miishshaappe issuwa gidiya kambbaa nne cachcha zayyiya oyqqida gastta asati kaa'osona. Ha muzunqqaa miishshati Konsson daro bonchcho.

Nu katamaa garssan issi miishshaara de'iyaa bitanee keexissido pooqee keehi lo'es. He pooqiyaa loyttidabaappe issoy he pooqqee bootta qalamiyan tiyetti uttidoogaa.

Nu soo aayyiya kase aadhdhida wodetun soossi koshshiya keehippe puullatidanne woliqqaama gidida so giddo miishshaa shammaasu. Ha miishshati daro qommo haggaazza immoosona.

Issi huuphiyaa bo'ay qiiba oyddu goomaawa kaamee bolli zemppidi uttiis. Kaamee bolli zemppidda bo'aa matan qarxxaa dirssaa dirssay direttidi uttiis.

Miizzaa marppiyan caddiyaaga sunttaa intte heeran woygidi xeesiyo. Miizzaa caddanaassi efiidi qachchiyo mittaa sunttaa woykko qachchiyo sohuwaa sunttaa ayba giidi xeesiyo.

Issi wogga naa'u asatuppe guyyeera eqqida wogga shuchcha lo'iya keettay beettes. Qassi a heeran doozzatinne hara heeraassi kuwa gidiyabati heeraa loytti uttidosona.

uttida macaassiya ay maaya uttadee? qassi i matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Nu biittan gidin hara alamiya biittan gidinkka asay issi balaa oottikka qashettees. Qassi ba balaa likkiya likkiya keenaa imetta layttaa wurssidi birshshettees.

Taani ay qumaa qommuwa asay kattin miyoogaappe ubba ashuwa maattaappekka aattada ataakilttiya miyo wode daro ufayttays. Ubba teljjejjidaa timaatimiya qayyiyakka maaggays.

Wolaytta wogaa maata keetta sinttan wolaytta wogaa maayo gididda bullukkuwa maayidda maca asatti eqqiddosonna. Ha asattu wolaytta wogaa qumay de'ees.

Uttiyo oydiya kammanawu maaddiya kushiyan dadetta dantteelee ba bayzettiyo man"iyan micetti uttiis. Ha dantteeletussi ciishsha malatiya pala lo'iya meray de'ees.

Bayraa yaagiyaa gaazexa bollan issi macca asaa misile de'ees. Ha gaazexxa giddon dumma dumma naqqashshay de'ees. Ha gaazexxay oyqqido naqqaashshay aybe?

Issi attuma asawunne macca asawu haniyaa caamay lo'iyaa wuygiyan wottidoge de'ees. Ha caamawu marccuwaa gatte kase keehin hirayso shin hagaara ubbaykka ha'i gujji gujji biidi de'ees.

Motoriyaa laaggiyaa issi yelaga na'ay kaamee baynnasan ba motoriyaa laaggi ekkidi bes. He na'ay maayido maayuwaa meraykka qassi adil"e ciishsha mala.

Dunguzaanne qassi hara bootta meraara de'iyaa qamisiyaa maayida macca naati issi diriphphaa sinttan eqqidi baggay eta giddon yettaa yexxiyoo wode baggati durssaa anccoosona!

ha ogee asaa awa efii? qassi appe guye bagaara a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Na'ay deiyogawu de'oy de'ees yaagiya malaatay deiyo qaalay deo yaagiya woosaa keettay giigisido bayra misirachchuwaa kompporonsiyaa yaagiyaa xuufee de'ees. Hageekka ishshatamane lappuntto yuushshuwaan giigidaga. Dere ayba lo'es giideti! pa!

Nu luxetta keettan issi issi sohota puulayanaw giidi mittaa tokkidoogee lo'es shin he mittaa yuushuwan de'iyaa maatay melidi he heeraa iitissi uttis.

Issi yelaga na'iyaa karetta maayuwaa maayada ba gediyaa xaaxada eqqawttasu. He na maayido maayuwaappe bolla bagaara de'iyaagee wolaytta maayuwaa malates.

Naa'u maataa keettatti de'iyagettundarkkon biron diccidi de'ees. Ha keettattuppe ya baggaara woran goozettida xoqqa dere de'ees. Ha derekka shaaraa guliyan goozettiis.

Dumma dumma cima asayinne yelaga naati keehippe lo'iyaa maayyuwaa maayyidi maaraara yaparan eqqidaageeta. Ubbayikka Toophphiyaa banddira bantta kushiyan oyiqqi uttidosona.

Biron keexettidi wiriddi diyaa keettan gidin A heeran daanaagee keehippe iitiyaaba. Ha sohuwan woyikko ha heeran ubbabayi mankka maaraa xayi uttis.

Issi arsaa booxxa uttidayelaga macca na'iya wolaytta wogaa maayuwa maayada ba huuphiyankka qachchada miichchaa pooccammayidda diyaara xeelliyoode a tiyettobayikka lo'es.

Cora asay issi kataman pudene duge yaane ha simerettidi de'ees. Issi adil'e ciishshaa mera shurabiyaa cora orotuwaa tookidi biidi de'ees.

Qoodan cora asati issi sohuwan eqqidi haasayiiddi de'iyaaba malatoosona. He asati eqqido sohuwan maatay guuttaara guuttaara mokkidaagee he sohuwan beettes.

Naa'u macca asatuuranne issi attumaagaara , xaaxi waaxin muumeera heezzu asati eqqidosona. Muumeera eqqida heezzu asatikka bollaara bootta maayuwaa maayidosona .

Yesuusi kirsttoosa ammaniya asay shiiqi xoossaa qaalaa siyiiddine kushiya denttidi xaassawu bonchchuwa immiiddi beettes. Asay woosiyo heeraa ubba wode banana koshshes biidikka xoossaa qaalaa siyiyoga ba de'uwaawu maadettes.

Wolaytta wogaa maayuwaa maayida asati bantta doonan qassi yeettaa yexxiyoo miishshaa oyqqi yexxiidi de'iyaagetu malay haray wolaytta wogaa qonccisiyay baawa!

Wolayttan masuha ubba qassikka keehippe maadiya sbugo kattay issi bolla sawo bambbariya gaxan giigi uttiis. Ha kattan boye, boynnay, shukare de'ees.

Ha "rumbbile" yaagiya xifatee diyaagee aybba miishshaa gelisii! Qassi issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaaga sunntay aybee?

Wolaytta televizhiiniyaa giddon daro yelagati issippe qoomettidinne gazziyaa kaassaa kaa"iiddi de"oosona. Qoomettidi gazziyaa kaa"iiddi de'iyaa yelaga naatu giddon wogaa maayuwaa maayiday darenna.

Issi heeran dumma dumma harggetuyo xalle gididdi maadiya qobbuwa giyo doozzay mokkiddi diccidde de'ees. Ha dooza matan guuta mittan direttidda dirssay de'ees.

Guutta naati xaafuwa eeanawu maaddiya xaafo miishshay des. Hegeekka adil'e so Malay, aata Malay, zo'oynnee hara dumma dumma merayikka des. I awan bayizetti?

Ha'i wode kaamee biyoo ogiyaa gaxan keehippe pulatti uttida tukkiyaa uyiyoo keetta karen qoodan daro asay uttidi tukkiyaa uyiyoo gishshawu asa ubbay dosees!

Dumma dumm meraara de'iyaa buqurati giigidi shammiyaa asaa xeelliidi de'iyoo bayzziyoo keettan asa ubbay he soo biidi shammana koyiyoo gishshawu gatiyaa xoqqu oottidosona.

Attuma asay bullachchaa galla woykko baalaa galla suufiyaa maayidi he maayuwaara yedhdhiyoo caammay de'iyaagee keehi daro bira ekkes geettes shin tankka shmmiyaakko ayba lo'es giidetii!

Issi lo'iyaa na'iya karetta saleedaa bolli luxissiyaagee oychidobaa xaafaydda beettawusu. Shin a biittaa sunttaa xaafaydda erittera giyagaa morada xaafa uttaasu.

Hagee darotoo ogaa kaattaa kattidi asay maanawu koyikko a giddo gelissi kaashshiyo mooqiyaa getettiyaagee ha sohuwaan beettiyaagee meran zo'o milatees.

Issi keehippe lo'i uttida keettaa giddon phooliyaa heragay de'iyoo sohuwaan sintta baggaara utiyoo isponjjee de'iyaage nuusi beettes. hara buquratikka de'oosona.

Kehippe puulatiddaa sohuwan oydu wodaalla nati ubbaykka issi maala adidhdhe meraaraa de7iya shurabiya mayiddi qassikka bantta kushiyan boottaba bollan xaafetida damota giyaagakkaa oyqi uuttidosona

Kaamee hemttiyoo ogiyaa bollan qoodan keehippe cora gidida gaamelati bantta zokkuwaan aybakkone caanidaageta xeelliyoo wode haaho sohuwaa biyaaba milatoosona nuyoo.

Issi keehin puulattida keettaa giddon uttiyo oydene xaraphphezzay de'ees. Ha keettaykka shuruwaa qalame tiyetti uttiis. Sa'aykka qassi seramikiyan puulati uttiis.

Ba meraa kehippe loyttiis taani hagaa qibaatiyaa ta bollan tiyettin yaagada bana xeelliyaa naata ubbaa bessayda haayite hagaa shammitte yaagiyaa na'iyaa beettawus.

Zo'o wogga sharaara kumi kumi uttida kattaa qoodan naa"aa gidiyaa attuma naati issi sohuwaappe hara sohuwaa laammiyaageti beettoosona. issi na'ay eta giddon zo'uwaa maayiis.

Issi keettan diya aaway ba naatuuranne aayeera gididi ubbay issi mala maayuwa maayidi kiyiyo wode ooninne dosees. Tana ubba laamotan worees.

Shaashaa shayidi bootta sayniyan wottidogene qassi camiyaa tukkiya siiniyan tigi wottidogekka miyiyan de'ees. Ya baggaara qassi issi cuwayiyo miishshan kasliya gujjogekka de'ees.

xoossaa qaalaa siyibeenna asaassi yootiyaa naati beetoosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Yelaga naatu xalaalay issippe shiiqettidi ubbaykka bootta maayuwaa maayidi issi sohuwaa simmidi woxiiddi de'iyaageeti he naati awa simmidi woxxiidi de'iyoonaa.

Issi sohuwan dumma dumma keehippe gitanne mela shuchchay issoy issuwa bolla doorettiddi de'ees. Ha shuchchaykka keehippe gitanne mino shuchcha qommo.

Tungga woyikko addisaaba biittan de'iya yumburshetuppe issiwa gididaagaa bolli kare penggiya bollan maa"u gaammoti yaanne haa issoy issuwaara xeelettiiddi de'oosona.

Issi geela'o na'iya ba huuphiya binaana baga guye dichchadda ubba qassikka baga pude zaara qachchadda eqqaasu. Ha huuphiyan giddon mela sohoy de'ees.

Miizzaa kattaa utulaa miziyoogee miizzaa payyatettawu keehippe lo'o. Ubbakka qa payyatettaa maaduwaappe aadhdhidi A miida miizzayi keehippe orddiyoo gishshawu biraakka maaddes.

Samppaa bolli ka'idi qoletti uttida kokkaa yaagiyoogee miyoo wode keehippe mal"iyaagee garssa baggaara hiixetti uttida yeechchaa bolli de'iyoo keettay oogee?

Dumma dumma wode ehiido zamaana maayuwa bayzziyo maayo keettan daro qommo maayotti beetosonna Ha maayo keettay keehippe gita zamaana maayo keetta.

Hagee issi xoossasi goyniyoo woossa keettaa yaagiyaa anaasimos woossa keettaa yaagiyaa erissuwaa bolli issi sihuwaa maayida bitanee de'iyaagee beettees nuusi.

Shuchchaappe giigidi oosettiyaa issi keettay biron keexettiidi de'iyaagaa bollan qoodan daro naati a bolli qorqqoruwaa wottanawu giigissiidi de'iyaageti nuusi beettoosona.

Asay buuraa oliyo heerara kanttanawu tana keehi yashshees gaasoykka a heeran daro harggiyaa kaalettiyaabati de'oosona. Asay ubbay buuraa shishshidi xuuggiyaakko tana lo'ees.

Keehippe kixxidda haattay woykko shaafay xoqqa kakkappe duge goggidde de'ees. Ha haattay keehippe kixxogappe denddigan ba mera laamiddi boottawu laamettis.

Dumma dumma mattoyiyaa ushshaa qommo getettidi erettiyaa ushshati issi keettaa giddon haa yiidi nu matan uyite yaagiyaa erissuwaa oyqqidi eqqidaageti beettoosona.

Gidduwaan mela sohuwaa kessidi zooziyaa asa ubbay dooddi uttido giishshawu ooninne giddo gelanawu ayba yayyes giidetii! Nunakka asay de'iyoo sohoy ayba yashshii!

Amarida yelaga naati borssay tookkidi aqqidaageetinne wokkidaageeti beettiyaageeta gidishin ha naati ay oottiiddi de'iyonaa? Qassi eta matan de'iya doozzay ha saatiyan eta ay maaddiidi de'ii?

Hagee wolaytta wogaa maayuwaa gidishin tana ayba iittees gideti. Hagee haakko duge baggaara holbbocca gididagge tawu innjjeettena. Hagaa gixxida asaa be'iyod e keehin sheneyees.

Maayuwa sikkanawu maaddiya bootta zamaana maayuwa sikkanawu giiggi uttiis. Ha zamaana buqura matan dumma dumma maayuwa qommotto issippe ubbaykka de'osonna.

Issi aaho zal'e keettaa karen maayuwa ashangguluutiya bolli mayizzin eqqidi uttidaagee beettes. Ha ashangguluutiya mayizziyoode ogiyaara kanttiya asay lo'iya maayoy de'iyaagaa be'idi gelis shammanawu maaddes.

Issi xoqqappe duge wodhdhidi de'iya bulqqo shaafa haattaay de'ees. Ha heeraykka shuchcha zaallay de'iyosa gidishin haattaaykka keehin geeshsha gidenage beettees.

Fanttaa giyoo ushshay haylanddiyaara de'iyaagaa issi suyiqqiyan wottidi bayzziyoo shamana gaada oychchiyoo wode gatee keehi daro gin shamanawkka iiti aggis

Tarikiyan likettiyoy wolaytta deriyassi nu beessido lo'onne oottido oosuwaana yaagidi mantta alataye fire haasaiis. Ha haasaya yelettawu naaqqashsha oottidi aattidi deiyoge erettees.

Issi issi zal'anchchati giga giddon uttidi bantta zal'iyaa zal'iyaa wodiyan shammanaw yiyaa asaasi kiluwan wotti wottidi bayzziyoogan miishshaa demoosona .

Qobbuwaa mitta tokkidogee diccidi de'ees. Qobbuwaa goshshanchchay ba shoqqan tokkiyo gaasoy qobbuwaa ayfiya digin maxin ayfee dumma dumma allaliyawu pe'iyo gishshasa.

Naa'u yelaga attumanne macca naati azinanne machcho kiyidi ekettiiddi doosona. Ta xeelliyoo wode eti naa'ayikka ha aquwan keehippe upayttiiddi doosona.

Cora asay issippe shiiqiddi biitta aassi bookkiddi muuziyanne ubba qassikka hara utta doozatta tokkoosona. Issi bitanne ba kushiyan bookkiddo biitta kammees.

Issi iita lo'iya gimbbe keettaa karen daro giraabbilliyaa mittati de"oosona. Giraabbilliyaa mittatuppe garssa baggaara qassi daro lo'iya ciishshati tokketi uttidosona.

Issi bootta kaamee de'iyaagee ogiyaa gaxxaa shiiqidi eqqidaagee beettes. He kaamiyaape ha bagaara naa'h naati hariyaa gaariyaa bolla uttidi boosona.

Xoosso tana neeni ashsha hagee maxaafa keetteeyye woykko maxaafay merettidoy hagaane. Laa hagaayo yexxiyo sa'ay, uttiyo oydee qassikka maxaafaa wottiyo sohoy zaaretti zaarettidikka xeelissees.

Issi karetta bitanee suupiyaara bootta shurabiyaa maayyidaagee ayi haasayiiddi diyaakko cilli gi uttis. Appe haddirssa baggan gidin ushachcha baggan xuupee korettis.

Laa hagaa sohuwaa co haniyaaba gidin hagaa asaara baada uttaagada pootuwaa denddaydda pee'aaga ubba co.Laa hagee asi keexxido dubbusha sohooyye woykko xoossi keexxido soho.

Toophphiya keehi minonne ay kare biittaa morkkiyakka yayyenna biitta gidiyogaa ba banddiraa meraaninne malaatan qonccissaasu. Ha"ikka toophphiya ba issippetettaa naagiya biitta gidiyogaa banddiray qonccissees.

Ha wodiyaa asaa erayi tana malaalesttenne beni wode asayi haraqiyaa musidi bukeessiyoogaa ha''i zammaana maashshiiniyaan issi kutti daqiiqaa giddon bukeessiigosona.

Asay ba sooni ba duussawu dumma dumma qeerinne wogga meheta haaridi dichchees. Deeshshay ubba asaa heemmanawu waayisseesippe attin keehi maaddiya qeeri mehe.

Daro asay maanawu keehippe amottiyo habasha santtaara hinjjeeray, unccay, oyttayinne daabboy gaxaara dooddi uttido qumaa miyakko ayba lo"anee tana eretii!

Amarida macca asay kattaa ayfiyanne ataakilttiya zeridinne tookkidi bookiyo miishshatun boo'iyaa kessiiddi beettoosona. Hagaadan oottiyoogee keehin lo'o ayssi giikko zerido kattay shokettenna mala naages.

Issi xekkaara de'iyaa keettaa bolli de'iyaa qoodan hosppunaa gidiyaa maskkootiyaa bollan de'iyaa salo meraara de'iyaa sharay xeelliyoo wode ya baggaara de'iyaa asaa bessena!

Hagaa bitaniyappekka tana xeelliyo wode i maayido maayoy taassi kahaa bochchiis. Bitaniyaassi aysse mera diyaagee bayzziyaakkonne asi shammanabi erettenna kani meenna uncca malatees.

Kase wolaytta soodo yunbberattiya ayssiya gadaway ba ayssiyo lo'o oosuwan ekiiddo daaga besees. Daaga immiya cora asatti issippe eqqiddi ufayttosonna.

Macca naatu huuphiyaa giigissiyoo keettay de'iyaagan issi na'iyaa giigetta uttasu. He na'iyaakka ba huuphiyan zo'o qalamiyaa tiyettada ba huuphiyaa guyye baggi zaarawttasu.

wolayttan erettida miishshaaway woykko abebe zeleqee yaagetettiya bitaniya keettay beettees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mittatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

Nuuni ini gallassi nu laggetuura yuushshw biwttidosa issi keehippe gitanne abollankka qassi aybakko xaafetti uttido shuchchay de'iyaagaa be'ida shin he xuufiyaa oonee xaafay?

Birattappe giigida miishshay sa'an de'ees. Sintta baggaara qaratti ekkiyaa miishshassi guye baggaay qassi xumi ekkees. Ha miishshay aybesha? Hagaa giigisay oone?